Niribi n bɛ dɛma dɛbu shee n yuni dɛma maa shɛb bi yɛ liiganima n tam binyɛra zuɣu ka gbubi bɛ liiganima ka shɛb gbubi hankachifunima dɛma maa nyaaŋa maa shee n nyɛ niriba gba zaa ni laɣim bɛ n bɛni ka laatinim bɛ bi nyaanga